Bamagulu kyerupe nga bali babiri omukyala nh'omwami , nga omwami ayambere empale eyekinhu yataku nho bugilasi kumaiso, omukyala agemye akasimu mungalo nh'enviiri nga mpanvu kumutwe nga yenha ayambere empale yagini. Mumbali mwaabwe mulimu omukazi agemye embago ibiri yetika nh'ekintu kumutwe. Kumbali nhi kumbali kuliku ekibila nh'eisubi ebiri mulangi eya kilagala.

Emikono egy'omuntu nga magulukyerupe, ali kunaaba amaadhi okuva mu kafuleedhe. Alina ebiviili bingi ku mikono, nga ghaali ghaligho akantu akali mu langi eya kyenvu. Ali kunaabisa eidhagala eliita obughuka ela nga nh'amaadhi gaidwile eighovu.

Abantu basatu nga bali ku lyato bali kuseyeya ku maadhi, oghundhi ayemeleire yeghetamu nga agemye enkasi mu mikono nga ali kuba amaadhi oghundhi ya gema oluti lwe basibaku eilobo nga oghundhi atyaime, ali oti mwana. Tibategerekeka ngoye dhebambaile okusinziila ku kiseera eky'obwire kye balimu nga endhuba eyase langi eya kasayisayi ku maadhi, bali kunhonhya kya igulo.

Omusaadha nga ali kusiringisa ekigadhi kyasibyeku emigugu gye nga ekigadhi kyalirisiringisa kyamipira gyapiki mumaiso ge eriyo amayumba agaliyo yabayo onomuvuzi gha bboda bboda nga atereku omuntu alikulugudo lwaitaka ayambaire akakofira kakyenvu nakatishati kabbululu ogh'amaadhi.

Embogo nga nnhigi inho nga dhilikugya mukibira esaidi erikwakibwa akasanha nga yona yona eri kwaka oti muliro, endhuba eyaseyo langi eya kasayi sayi nhe ya kyenvu kasera kaigulo igulo nga erikugwa, ghanho akasanha kayokyagho kakaza buli kimu eisubi lya kisitaka. Kubonhekere okuba nga kwandhobozi akasanha ghekokyera kayokya bili kimu ekiba kunsi kyakala.

Omusaadha nga ayambaile enkofiira nh'esaati ey'amakono amampi nh'empale enhimpi nga ayemeleile mu maadhi, ghali ghaligho elyato elya yingini nga agemye akatimba akali mu lyato, nga aidhye kuvuba kunhonya kyakulya nga engege, empuuta nh'ebintu ebindhi atwale eghaka ab'eghaka balyeku era atundhe afunhe akasente k'okozesaaku eghaka.

Ekiyughiriro eky'amaadha nga gava ghangulu munsozi nga era galikuyuyika nh'amanhi nga nhighe galikuyuyika gakozegho eghovu. Kumbali nhi kumbali kuliku ekibira nh'ensozi nga ekibira kirimu emiti nh'eisubi ebiri mulangi eyakiragala nga amaadhi ghegali galikuyuyika mumwala nga ekiyughiriro kinho kyamugaso inho kuba kikola eisanhalaze.

Enhandha nga nnhene inho nga kumbali kwayo kuliku abantu ghe batambulila nga baidhye okusanhukamu. Ghaligho abantu nag bagemye obwato bwaibwe obutonho bwe bakozesa okusanhukilaku ku maadhi, mulimu akalimu langi eya kasayi sayi nhe ya kyenvu nga kumbali ere ku maadhi eriyo abantu abaliyo abangi.

Abaana bali basatu nga baidhye maadhi nga ababili bagemye ku gaali nga basibyeku akadhomolo ku gaali, omulala ali kumbali okw'akagila ke babitamu nga alinha kyali kunhonhya. Nga egaali eyindhi bagilambaiza ghansi nhe kidhomolo ekindhi bakitaile ghansi. Nga baidhye okunhona amaadhi batwaale okukozesa eghaka nga okufumba, okunhaaba nh'okwoza ebintu nh'engoye.

Abaghumbi ab'endhigi nga baghumba endhigi dhino oluvainnhuma olw'okusalasala ebyuma babigaita baghumba mu endhigi n'ebintu ebindhi. Nga bali banha bambaile engoye edhitali dha nsambo ndhala. Nga mu maiso gaibwe eno ghaligho oghundhi atyaime ku pikipiki nga ayambaile galubindi n'akakofiira aka kilagala.

Emmotoka edh'ebyamaguzi nga dhitubiile mu luguudho olw'eitaka. Amaadhi nga gaagwiile gayonhonha oluguudho. Emmotoka ey'amanda ebaile eli kubita yatubila ela nga bagisibiisa enkondho, ebaile eli bisinganya nh'emmotoka gyebazimbilaku amabaati nga eli mu langi endheru, nga enho ey'amanda elinha omutwe oguliku langi endheru nh'eya kasayisayi nga eliku ekitundhubaali ekya kathungwa ghangulu.

Abasaadha nga bali kukola olugudho balikusimamu ekinha nga bambeire ebikofira ebyandhaghulo kumutwe nh'ovolo nhibbutusi, ghaligho abantu abandhi abalikubita nga kumbali ghebali, ghaligho enhumba eliku ekisagati. Kumbali ghale ghabagho olugudho nga lulimu ababbodha bbodha nga mumaiso ere eliyo etaghunhi erimu abantu abangi nh'amayumba agakalina.

Abaana abato nga bali mukibinha nga bali kusoma nga mukibinha mulimu omusomesa oghobukazi omusibe oghenvili ayemeraire nga abagabire empapulo edhiriku ebifanhanhi byebalikusomaku nga abaana banho bambeire engoye edhiri langi edhitali dhansambo ndhala nga era batyaime kuntebe oba efoomu dhabwe.

Omusaadha nga ayambaile esaati ey'ekyeeso nga ya makono maghanvu agemye emwanhi ensuse edhili mu kaibo, nga emwanhi dhino tudheeta kase. Tudhitwala ku kyuma badhisusa badhitundha ela dhitundhibwa bbeyi kamaala. Emwanhi dhino tudhikolamu amagyani getuta ku chai twanhwa.

Akaseela ka igulo igulo nga abasaadha bali okw'emaadhi, bali kuvuba. Bataile endobo mu maadhi nga bagemeleile obuti. Abasaadha bano bali basatu, nga alimu ghagati ataile enkofiila ku mutwe.

Abasaadha bali basatu nga ababiri bemeleire omulala atyaime, nga atyaime mulema ela ali ku kagaali ak'abalema, agemye akati ak'eirobo nga ali kuvuba engege okuva mu maadhi. Nga oghundhi ali ku mukono omugoodha, musaadha mukulu yagwa nh'empaata ayambaile ekikooti ekirugavu.

Eisinzizo nga inhenhe bulungi balizimba matiribonha baliserekesa amabaati aga kasayi sayi liri nhamadhinhisa amangi. Nga mumbali mwayo eliyo omulongoti nh'emiti egiriyo egiri mulangi eyakiragala nga ghanho oluya lulimu obugigya obuli mulangi eyakiragala nga bayoyotagho bulungi.

Envuvu nga nnhingi inho nga dhili mu maadhi dhifulwimya yo mitwe dhonka, dhili kwila kumbali okwa maadhi ku bukalu okunonhya ku kyo kulya. Envuvu dhino nhe ebisolo ebiba mu maadhi ekisingayo kuba kinene nga kya bulabe eri mubulamu obwo muntu kuba tikibonhesa ku muntu nga ali mu maadhi era envuvu dhinho kya bulambuzi ekingiza esente mwi ghanga nhi mu kitundhu eki a nga kyetolweilwa amaadhi ago.

Abakyala abasanhufu abanamawanga nga besibye ebikomo mu nkoto ni ku mikono nga omukyala oghundhi abeese omwana nga balina emidhaliso ku mitwe dhabwe. Abakyala bano bangi ela nga basanhufu inho.

Endhuki nga eri ku kimuli ekili mu langi endheru nga ghe kili ghaligho langi eya kilagala endhuki eri mulangi eya kyenvu nhe endhirugavu eri kunhunha omudhenene okuva mu kimuli etwale egye ekozese. Omudhenene ogwe' ndhoki gwa mugaso inho kuba tugukolamu silapu era gwidhandhaba alusa, ebighundhu nho lukogholo mu baana.

Obuyumba obwe ekiteteyi nga babuserekesa eisubi ba busumintinga ghansi era nga buyoyote bulungi, ghaligho enhumba gyebasulamu ghabagho nhe kiggangu kye ba ghumulilamu nga kumbali kwe nhumba eyindhi ghaligho omuti ogwe mereire mu emotoka, nga ghanho agali ekiggangu ghaligho omuti ogulimu amakoola aga kilagala nhe kisaaghe ekilimu obusubi obwa kilagala.